wallay

ewa en ƴetti prévision décadaire ko ɗum woni paddina gol ɗo e balɗe sappo ayi donc si woni ɗo ɓe mbawi faddade ɓe biya ɗo e balɗe sappo garoɗe ɗum ɗo wawi arde donc ɗum woni prévision décadaire eyyi météo watta ɗum eyyi

wallay

décadaire

ndiyam arata

wallahi

a anani prévision quotidienne tan <noise> ɗum ɗi wayno dépense quotidienne <noise> par ce français wi dépense quotidienne <smacks lips> ko ɗum gandanta <smacks lips> ñade foof ñade ɗum ha prévision quotidienne o <smacks lips> ɗum kadi prévision mo gandanta ñade foof ñade

sen ƴeewi han journal télé journal ɗo gasata foof météo okkete temps muɗum o ɓe biya a janggo <smacks lips> nague gue ko oɗo wattu immoto ko oɗo wattu mutta lewru ndu koni watta ko ɗum woni prévision quotidienne

eyyi

ayi

anani

eyyi

wallahi

anani

gaddi dal variété ji

wallay

wallay

ayi joni minen

a ƴetti ɗum tan hay moyen de déplacement probléme nani hen par ce mine depuis min gari ɗo mi wawa wide min jaahani e guure he komin gala komin jaadiri a ƴetti domain santé hay gonɗo poste de santé ne jogui moto joni toujours ndeemoɗo o no ardanta awdi en araɗum ha ɗo magasin ɗo ƴettaɗo arana engrais arana ha arana haɗo magasin ɗo ɗi wawi toujours namdade saabu sa ƴetti awdi ko biɗa hen no awoy keɓa hen goɗɗum a ƴetti engrais engrais o beele a naɓi ɗum ɓe mbawa liggorde par ce engrais ɗo wodi wattu watte donc toujours minen min noddi ndeemoɓeɓe woor no woɗɗanoɓe walla wona ɗum <smacks lips> hay si tawi <smacks lips> minen mbawi hokkude ɗum on joni ari ƴetti awdi en ƴetti engrais en ɗi wawi wide ƴe gokke kam numéro Saydou Ba beele mi heɓi hen probléme uji mi namno walla e nder nduggu he i areemi